Huuphee qaachchidi iissido na'iya oyssaa tisttana gaada ba aayyiyo xeesidoora miyyiyan uttada away laa miichchees ayssi kuwaa shiiqokkoo giyogan bantta uttido oydiya kuwakko shiishshidi issoy issuwara wozanabaa haasayiyogaa doommidosona.

Heeraa dere asaassi geeshsha uyiyo haattaa giggissanaayo bookkidi de'iya kaameenne bookkiidi biittaa ekkidi efaanawu giiggida makkiinati woykko kaameeti hegaadanikka heeraa dere asay issippe hashshettidi metuwa pagalanayo oottidi de'iyo alaalee keehippe ufayssida alaalle.

Qitattida bootta caammaa maasariya birshshidi caammaa meecciyo keettaa meecissanaayyo yaagiyogan tohuwa giddoppe kessidi issi na'ay caammaa puulaa naaganaayyo yaagiyogan kessidi caammaa qucciya na'aassi immidoogaa puulayi giigissisi soo ekki yiis.

Zawaani naaqettas sugettas yagaydda ta miyaani eqqite yaagido amm'e aayiaa ha'i taayoo ooninne bayinna gishataassi kawotettay ta metuwaa pagalanaayoo oottana koshshes wolqqi ixxoy xoossan cayes yaagiyoo gishshaw tawu wolqqi baa yaagaydda yiido qofaa ekkidi baaso hagaazaa oottiyaageeti kaafidosona.

Yeddi yeddidi huuphiyaan de'iya puulunta xayssanayyo yaagada ba laggiyo xeessada karetta qalamiya tisttaydda de'iyaa na'iya luxetta keettaa baanayo dawutarakka giigissa uttada huuphiyaa dokkisayddanee huuphiyaan de'iyaa puuluntta xayssanaw tisttaydda de'awus.

sukkariyanne zayitiyaa baaqeelaa, sumbburaa malatiyaabata zal"anaayyoo eenotay imettis yaagiyaa xuufee woyikko markka woraqatayi imettin bollan kaqetti uttido keettaa giddon zal"ayidda de'iyaa issi aayyiya zino bayinni nu heeraara kanttayidda "shunbburayi bayizettiyaagee de"ii?" yaagyidda oyichchidoogaa maaran asay i soossi zatan gelissiiddi de"ees.

Issi ooso keettan oottiyaa oosanchchati layttappe issitoon kaaha pashkki oottana yaagiidi halchchido maaran qoraphphido miishsha ekkidi bantta miishshan allaxxidi ufaytidi simmana maaran kaamiyaa xeessidoogeekka yiin kaayyn kaayyan kaamiya toggide doosona.

Maaxaanaani unccaa caanada makisaynni giyan essada bayzzanaassi baydda de'iya aayyiya maaxaanay herchchidi kunddidi caanido caanaa issi baggi zaaridoogaa essada caanaydda de'awusunne ba laghiya kanttada baydda diyaro tana maadda gaada essada iira issippe waattan didigaayada caanaydda de'awusu.

Toophphiyaa biittiyo xaalliyaa biittay yedhdhi oyiqqidi haarannayo yiiddo woddiyaa alalliyaa qonccissiyaa kifilyaa histiriyaa woykko hayddabba luxissiyaa lohissiyaa astamaare naatta akekka cuccunttiddi haggaa wurssidi eranawu besetta yagiidoggetti luxiddi doossona.

Kalttaa, paasiya, magaaziya oyqqida woraa qeexanawu biya attuma na'ay qantta qonxxaa gixxidi, karetta barbbaaso caammaa wottidi, huuphiyan qophiya wottidi pudettaa biiddi ta mataara kanttidi ba oosuwayyo ellelliiddi biis.

Banddiraa gallassay bonchchettanaappe kasetidi luxanchchata issi kifiliyan shiishshidi banddiraa gallassaanne aara de'iya allaalleta Toophphiya biittaawatussi immiyo go"aanne hanno gakkanawu kanttidi yiida bonchchuwa xeelliyagaani issi luxissiyagee/deretettaa saynnisiya luxissiya asttamaaree eta zoriiddi de'eesinne akeekaa cuucunttidi de'iyaga be'ida.

Bii ta neena ay katta giidana? Santta katta gin hagaa hanennabaa kattada ta koyikke gogaa katta googaa kattanawu nena aybbi diggi, Tana siyennagaa oona siyana gaada uttadi? Aapputtoo odoo taneeyo! Ayyotenne ta neena yelaassitenne Ubba kiittanaayo kajelay haa tana.

Asay haattaa uyidi olido haylanddiyaa maxi shiishshidi tuchchaakka hegaadan shiishshidi narphphi nicicidi gigissiyogan misimaariyan aattidi qeeri na'ay hiillaa baagaa aassanaayyo yaagiyogaan oottiidi de'iyo allaaliya asay kushiya xeessan wottidi eqqidi xeellees.

Oyssaa tigidi unddenna wodiyassi wottanaassi maaddiya kaquwara de'iya buquraa giddon penttida oyssaa tigidi wottoogaa away daridaagee seerissiyadan oottidi ha buquraassi bollaara addiniitay attwnnan ciliccilissiiddi de'idoogaappe denddidaagan aayyiya hara buquran tiganawu denttaydda de'awusu.

Mati bulachchay kiyyin geletti ekettida machchonne azina gidiyaageeti bantta sohuwa pulayddi xarapheezza bollan qommuwan qommuwan maanayyo maaddiyaa abbikaduwa, mangguwaa wottidi, issi baggara qassi budeenaara miyiyyo qumatakka giigissid issippe miiccide miide de'oosona.

Hosppuntta A kifiliya yaagidi qonccissiya xuufee penggen xaafetti uttido kifiliyan naati 80 gidiyagee uttidi bantta buuchchaani kushiya wottidi luxissiyagee giyobaa siyanaayyo giigetti uttidaageeti I gobaa oosuwan peeshshana yaagoosona.

Ba keettawaara de'ikke yaagada ooyettida miishiriyaa ba soon de'iyaabaa issuwaanne ashshenan maxa qorada qanccaa giddo yeeggada attidaagakka zookuwaan ba'ada hodde asi be'enan laawuhu gaada baychchana yaagada kiyada ogiyaara baydda de'ishin gayttida asa ubbay o i soo zaariis.

gaddiyan ya gaxaappe ha gaxxa gakkanawu timaatimiya tokkida izawu haa'i issi xeetu bira gidin banakka ba de; uwakka laamidi ha'i shunkuruutuwakka tokana giidi de'ees.

Bollaa meecettida asay tisttiyo looshinee issi sohuwa hemettiyorinkka asaa cawayiyo gishshawu yaagidi daro asay aggidi appe lo'iyaggaanne cawayennaagaa shammana yaagiyigan laggiyappe asay eraa woommidi ha allaaliya paabirkkaa muruta gidiyogaa aggidi ba son go'ettiyogaa doommiis haraa.

Zammana hanottan asay keexiyo maara mankka naagida keettay xekka naagidagaa yaagidi asay bayo deanawu dooriyo keettaa albiyo giyo melakiya keexidogan daro asay man'iyaa gakkanawu biidi A aymala hanottan keexidakko beanayo okka aymala hanottan hagawu gakkadi gidi oychchanayo shiiqi uttidosona.

Coratidi asay banttana medhdha Xoossaa woossiyonne yexxidi nashshiyo man"iyan issippe shiiqqida asay geeshshaa maxaafaa oyqqidi bantta kushshiya ubbay xoqqu oottidi medhdhaa anjjiidi de'iyageeta kareera be'ada so gelada eti ay ootiyakko shaakkana yaagiyogan be'iyode medhdha galatiidi de'oosona.

Xeeray qanxxetido hadirssa baggara gaadiya gakanashin pude shiiqi gulbbatappe pude gulbbataa gakkanawu kayye de'iyaa gurddiyaa gixxada issi na'iyaa de'iyaara hachchi taayyo luxetta keettan oosoy de'ees gaydda luxetta keettaa ba luxetta keetta baydda de'iyaaro ogiyaan eqqidi asay xeellees.

Yeliddo ba naatu yelettaa gallassa bonchchanaayo yaagida na'iya naatu pootoy kaqqetti uttidaagaanne bolla baggaara xuufee naati xoossa immota yaagiyaagaa eta sunttaara gattidi oyqqida aakki ekkiyagaa bollan kaqqaydanne keettaa gidduwan puulayana danddayiyabata tiyaawusunne kaqqawusu wotawusu qassikka asappekka hayuwa ekkaydda de'awusu.

Wolayttatto doonaa qaalaa salo gufanttoon erissanawu googiliya macaran micettan dere asay dooridi go'ettiyo doonatuppe issuwa oottana yaagidi denddida citay macaran macaran oottiidde de'iyo alaalliyaa yuushuwan cora maccaageeti shiiqidi bantta cenggurssaa yediidi de'iyaageeti oosoy lo''o giidoosona.

peeshshaa erissuwa dere asaakko gattanaayo ishashu sintay de'iyo xaafuwa woraqataa oykki uttida baqali woossa keettaappe kiyidi omarsan ha alaaliya ootanaayo yagiidi ogiyaara kanttidi karetta suriya gixxidi bishsin be'aas.

bayra na'iyaa ba awaa matan uttada ayyiyaakka qassi i kaalo na'aa ba miiyiyaan wootada issippe shiiqqidi kawuwaa miyoo wodee gakkin ubbay issippe yeddidi kayan kayan yeeddidi miidi bantta wozanaaba kaa'oosonanne haasayoosona.

Wolaytta soodo ambbaa mati geelida xomppiyaa wolqqaan hagaazzaa immiyaa usupunaanne hegaadan tammaa gakanashin asaa caana issisappe hara sohuwaa baana dandayiyaa kaamiyaa bica qalamiyaa woykko adil"e ciishsha mera mala tisttetada duge waadu simmada baydda de'iyoogaa be'idi asay nu biittika gelliichchiis giidi malaalettiidi de'es.

Biittaappe bookkidi kessiyo dumma dumma doozati daro asaa naati bantta de'uwan go'ettanaayyo maaddi de'iyooga akeekidi qommuwan qommuwan bookki ehiidi sa'an miccidi biittay kichchiichin meeccidi go'ettanaayyo giigissi de'iya goshshanchchati bantta oosuwan gooba xaliyakka eroosona getettidaageeta.

Luxissiyaage immido so oosoy deexido Baaloti nay ba laggetuura issippe gididi oottana yaagidi oydda gididi issi keetta giddon issippe shiiqidi issoy issuwappe kiyiyyaaba siyyidi he siyiddo maaran xaafidi de'iyaageeti haratuyyo leemisso gidiyaageeta yaagidi asay eta nashsheesinne anjjees.

issi aayyiya heezzu naata oyqqada qancca kummida maayuwaaranne pesttaliyankka yeggidobata oyqqada kaamiya togga harassaa baana yaagada ba laggeessi odaydda baqattadakkonne ta ta de'uwanne ta naata kaalettana danddayiyanashsha yaagiya qofa shiishshaydda, onne tanadan koshshikko laamettanawu mina yaagaydda baasu.

qeeri naatu betiyanne baqqata teqqidi eti bantta luxettan lo''o cachcha ehana mala yagiyooan betidi yiida naata issi dira shiishshidi oduwaa gattiyaage etappe de'iyaa metuwaa shakkidi eranayoo yaagiyoogan shiishshidi haasayssidi de'iyo allaalliya ogiyaara kanttiyaa asay eqqidi xeelees,

Maayuwa dakkoyidi wottiyo saaxinee maayoyi dakkotidaagee issi baggaara de"iyode issi baggaara qassi maayuwa tiyidi sawettiyo buqurata issippe oyqqidi hini baggaara qassi maxaafatikka dooretti uttidaagee ta laggee son de"es.

Bullachchaassi asayi maayiyo bootta maayuwa qommuwan qommuwan kushiya qaammi ekkiyagaanne adussaa giigissada bayzzaydda de"iya na"iya ba laggetuura issippe shiiqada laaxa saatiyan laaxaanne mawusu tukkiyanne uyayidda de"awusu.

Daafuridi yiidaba malaatiyaa naa''u naati luxetta keettappe simmidi de'iyaaba malatiyaageeti bantta soo gakanayyo keehippe daafuridoogappe denddigaagan mangguwaa kuwaa giddon geli uttidi mangguwa harchchay gaashshidi de'iyaagetussi namissettidaaaba malaltin moo yaagidi hara kattakka immide de'oosona.

ba keetta yuushuwa simmintuiwan qachisiidi de'iya izaaway banaatuura issippe yiidi keexxaydda de'iyo keettay hagaa giidi yooteesinne sinttappe qa hagaappe lo'iyaga keettaa keexana yagiya hayo qofaa denttin naatikka nu wolqay gakkiyode maadana yagiidi a qofaa maayetidosona.

aayyiya tammani disttiya wottda shunkkurutuwa anccada zaarettada haattaa guuttiyo guuttiyo tigada qaatta qaatta besayda luxanchcha naati yiidagaeeti soon uttidaashin kattanne imma giidi un'ettidashin baaqela xiilliya penttida haattan yegada quma kattaydaade'awus.

Asaara oge baanawu keeroy de'iyoo giishshawu kase wottayda yiido caammaa wottike yaagada caammay doorettidi bayzzetiyoo keettaa baada qommouwaan qommuwaan dorettidaagaa be'ada butisee tawu haniyaagaa demada shammanayoo ta laggeera hasayayda de'iishin gidduwaan silkee dawalettin woykko shooccetin ola kiyaanayoo qaaqqa be'aas.

Zayttonaa mittay yonddoddidi teeridaaggaanne biron teeranawu shiiqqiya sholloliidagaa hegaadankka qayyiya oyqqidaaga gidishin bollawu luxetta keettaappe simmidi naati banttaso yiidi de'iyageeti kiyidi issuwanne ashenaan qoridi miidi de'iyaageeta goshshanchchay kiyidi goodidi de'ees.

luxanchchay oyddu laytta naa'a ba miyyiyan ushshachcha baggaara uttisidi hisaabiyaa dawutaara ekka ya yaagidooge bootta bollara goozetti uttida dawutaa ehiidi hachi tamaaridoba woykko luxidoobappe qonccissa yaagin gujjuwanne darssuwaa malaatata tamaariddi pe'ida yaagiyaaga yoottide de'ees.

Usuppun tammane ichchashshu asaa caanida naa"u penggee de'iyoo kaamee dumma dumma heraappe shiiqida asaa wogankka xeelliyoo xeelankka mayuwaankka dummatiyaa asaa oyqqidi issippe kontti biidi de'iyaa kaamee asaa ba giddon oyqqidoogee dumma dumma gidoogan daruwaa asay malaalettiis.

Ha'i wodiya asay kareera kafaafo ayo sooni buleera goseera manqqo giyodan sunttaayo geeshsha taani yagidi barkka bana haga mala lo''o hasaya haasayasona shin oosuwanninne haray qassi odiyo allaaliyan asha gidiyogaa asay giigana besses gidi dees.

Keehi aaho keettan asay maaraara gunbbatidi xoossaa woosseesinne anjjes yexxiiddi yelaga naati mazmuriyaa shiishshiyaakko yaagiyoo cenggurssaa kushiyaa kessidi haasayidoogan woossiyo keettaa kaalettiya izaaway naati yexxanaadan oottanawu biis.

Ha giddon bal"eessay wodhdhidoogan asay ba shooqaa kase giigisidi wottidoogaa zaretti aatti yeeggidi zeranaayoo yaagidaagee corati ekkidi asay maadettanayoo daguwaa keeridi ba gaden giigisida izaawu gade biidi goyyanaayoo qambbaraa kaduwaa oyqidi kiyidoosona.

oge giigissanaw yiida maashineti biittaa bookidi guyyee kayye kaamiyaan caanidenne hini baggaara qa haattay baanayyo maaddiya wogga wogga bombba tuubota malatiyaageeta gelissidi haattaybiyo zaraa giigisside de'iyoogan heeraa asay issippe shiiqidi kushiyaa ba'idi be'ide de'ees.

Asay haaho biittaani haanettidabaa eranayoo maaddiyaa telebizhinyaa buquraa ba soon haaridi koshshiyaabata kunttiyoogani kare biittan haanettidabay attenan siyanayoo yaagiyoogani haariyoo meeziyaanne shaammidi ba soon wottiyoo meeziyaa aassidi de'iyoogee yootettiis.

Asay disttiyaan woxiyaa kattidoogaa sayniyaan zaaridi cilppaan duuqqidi kattaa miyaa asasi gishshanayoo go"ees getettida qumbati ekkiyaa saaniyaa ayiyaa ba naatussika immati yiyoode duuqqidi nu ekkana yaagidoogan giyaappe coraa shaammada yaasu.